iyo <hesitation> mbaldoko fogole in way sim na nuun na kon nuun fona simangol nuun mbasnuwa nuun xaq i mbasa na fop xaq ne serigne Khadim a ley tuna re <clears throat> i njeglu wa rek no tardement fe mais ke re e rek no cobare in ne Khadim a ley tuna koy kon rek i mbexey mbitana nuun no tening fu ref na no waxtu feke ke jofna no walu ndaxar manam reboisement o njiriñ ndaxar kete fogna fo ndaxar a manquer anga jafe jafe ke ando naye i mbaga letnin oyo comme nete ley tuna rek toute la population te ref gopor fo rew maak faxa teɓanong passer no corps enseignants oxu ando naye rek no milieu fe <hesitation> wiin ga mbokatora maga no taxar a mbaro njalel maga a ngemanel maga rek woxay kam fe i njoko nuuna njal a paax auditeur ke fo auditrice ke

iyo njokonjal Khadim ne leyta nona rek naga jeg tu manam auditeur ke ando naye ka ka ñaka crédit dena ngaya in a ndafetluwa émission ne in way niana den yasm xewël dena yoku a paax de njega toujours xalis fa de njikid na crédit ba mbago participer no émission ne yaam émission ne ka jego njiriñ te ref axin aussi relais mbodana in no cate ke it Khadim in way sante a dena paax i nga a a keen den no calel ke i ndok rek kam émission ne xaye

iyo Khadim ne ley ta nona nene donga jege yaam xaye volet éducation comme nete ley tuna te ref no corps enseignant école ke ando naye xaye ka choisir el xaye a mbaro ndef école verte kene i mbaga leye o mbelakinoxo maako yaam Khadim école nu reto na xaye to yook refe ma ga a sut wanga kena leyel recreation ko ga a xa enseignant xe sax no ɗuga pieds ke maga ndetka pour o ŋoku donc ga i leye o nang ɗug wan ka jego o njiriño paak kon vraiment kene in way lancé a ten un appel no enseigant ke de ndam ta in xa teɓanonga xe kino kiin a wago and o njiriñ ndaxar a wago saq un bon comportement yaam kat tiye mete refna Khadim a doya waar

a jega solo trop

<hesitation> <hesitation> `

<hesitation> <hesitation> mene Khadim a jega solo yaam i leya nga ye ba wiin we ŋodat ba mbasat no taxar ke yit de mbaroi njirña in kon i mbara at trouver solution manam garde a ful ka nado naye xaye ne leyta numa o naga fasa ndaxar Khadim waga faso saxolene sax xaƴo lana bo jaf lakas nda ko ga a oxa fasuna bo duqo lawola to o fiya ngan ndaxar naga xana xon te leyona na paƴa ke a ref ndaxaro ɗeɓo nga ando naye kena leyel la racine principal saɗ ka fule o gar mbisin ndaxar naga na fika Khadim ka xon ka rek ka xon ka fat i ngorgorlu na pasa le na gasa paƴa ke na xa ñaɓa xe bona nafa ke fo a paƴa ke leyona yaam xaye waga gar no ndaxar ne khadim carten a naqa ɗaka tadak xaƴ ka yoq na nda ko ga a oxa gar na a ruus mene fop bata xool to kene aussi ka mbisida ndaxar ne galang koor

xana ɗom xana ɗom

mbara mbaram

non mene moom Khadim yacamo mo nanam gonle koy mais mbara mbaram moom im xet anga fo ten koɓale wagimo leye kene yo

andid ki num

jangaru fa ɗomu

ka faax ten

<hesitation> mbara mbaram ne ley ta nona xadim a jega solo nda espece ke ando naye ka nde u men to ndefa te men ne ley ta nona yeel xam xam ke ndef na meen fo maak we ando naye xaye a anda yo taxar mayu a mbara ndimla in no kene fop i continuer ressencement ne Khadimyam kene leyona no mbara mbaram ka jeg solo to hemorroide fogame ten refu jir le ando naye xaye jer la doyna waaro yam ne leyta nona we ando naye ka may ke de mofa o mbiño leŋ to yonu ke yo wene moƴyaf to a maya men loo

anda me sax Kadim ne ley ta nona xaƴa bo auditeur ke ndok na mbaram mbaram fogum xa i leyan nete leyel na olof yaam mi moom a olofa ke a yaca xamo mo <noise> xaƴa fog in we a ŋoy tanga xana mbag no ley i mbago mbaaxtin parce que

o xene jangaru fa sonil na wiin we yo sax ka fi nen ka sonil wiin we

a jega sol a jega solo

jërëref khadim ne ley ta nona rek a jeg te fat wiin we dal a comprendre a in a paax a ande ka jofina a askan fe mbamir fo de njego yo wod fo ɓal cer den ten soom taxu i leya yo kene

ndaxar daɗka nderne

ɗuguƴ it <hesitation> ye ref ma tutank gaya a may ayo no jegelole Mbako nda me ref na ka foge jega te men yam ka ref ndaxar na it Khadim saɗe maral c ' est des maral to anda ye maral moom <noise> yaam mu ga ona te sax sax o gama a ngas wala kam ma ando naye ka mat gonde maga ɗuŋuƴa saxa

xey kene jega solo yam jengaru fene leyona yit ka ref jangaru fa ando naye a maya lool ndiki o goor we to comme ɗuŋuƴ moom i anda ye ndaxar mbaxo o wat nanga xa pasa xe xoƴin yeran te waag ngo dimle no jangaru fene konn i mbara ngorgorlu espece kene Khadim a ndak wiin kem ɓaat ka den ten yit no ɗuŋuñ Khadim te ref ndaxar njegu solo ga a xaye bo wandona xa loqaxe a ndoko ndok o juuxz maga o loq walay azim ŋeñ wage bomta ndoka laga

iyo

nanena na ɓuuɓ

<hesitation> <hesitation> s

ko xoƴa

kene o njirño mako nete ley tuna kon puŋuƴ ke i mbara mbexey gox goxan ke fop i mbexey dal de ɓato ndakni del maga a njimeloyo maga a mbago njirña askan fe kene dal ka jeg na solo yo